Suuraan asii gaditti argaa jirru kun ittoo hedduu hojjetamee gosa gosaan hojjetamee jirudha. Ittoowwan kunis meeshaa irratti taa'anii kan jiranidha. Ittoo hedduudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun bakka bashannanaadha. Bakka bashannanaa kanatti immoo wantootni argamani; manni ni argama, akkasuma illee mukkeen ni argamu. Bakki bashannanaa kunis baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan nama hawwatuudha. Dacheen isaa illee magariisaan kan guutamteedha.

Suuraan asii gaditti argaa jiru fuduraa fi muduraa gurgurtaaf dhiyaatanidha kan ani argaa jiru jechuudha. Fuduraafi muduraan gurgurtaaf dhiyaatan kuni qullubbii diimaa timaatimii fi kanneen akkas akksiiti jechuudha. Warreen kun maalif fayyadamna? akkamitti fayyadamna?

Suuraan asitti argaa jirru kun lafa gurgurtaati. Lafa gurgurtaa kana keessas namtichi keessa dhaabbachuun hojii kan hojjechaa jiruudha. Hojiin isaas gurgurachuudha. Mana gurgurtaa kana keessatti wantoota hedduutu argama.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun namoota hedduu ta'anii mana amantaa keessa kana jiranidha. Manni amantaa kunis amantaa musliimaa kan ta’edha. Namoonni hedduun kunimmoo mana amantaa sana keessatti ueroo kadhataa godhachaa kan jiranidha.

Suuraan asii gaditti argamu kun mucaa bareedduu yookiin intala bareedduu kan taate uffata aadaadhaan faayamtee kan jirtu bifni ishee baay'ee kan namatti tolu akkasumallee adda isheerratti callee kan kaawwatte gurra isheerrattillee callee kan kaawwattedha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun bakka gurgurtaan itti argamudha. Manni gurgurtaa kunis fuduraawwanii fi kuduraawwan hedduutu jiru. Isaan keessaas muuzii, maangoo, timaatimii fi kanneen kana fakkaatan hedduutu argama.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun konkolaataa fe'iinsaati. Konkolaataa fe'iinsaa kana irras namoonni kan jiraniidha. Konkolaataa fe'iinsaa kana irrattis wantootni fe'amee jiru, meeshaalee garaa garaatu konkolaataa fe'iinsaa kana irratti fe'amee jira.

Suuraan as gadiitti argaa jirru kun shamarran baay'ee maidhagoo ta'an uffata aadaatin faayamanii kan jiran haalli fuulli isaanii illee baay'ee kan namatti toludha. Akkasuma illee dhaabbatanii suuraa ka'aa kan jiraanidha.

Suuraa ani asii gaditti argaa jiru kuni lafa baay'ee bal'aa kan ta'edha. Lafni isaas lafa fuduraa fi muduraati. Lafni kunis qonnaa bulaadhaan qotamuudhaan kan faca'edha. Biqilaan illee irraa biqilaa kan jirudha.

Suuraan kana gaditti argaa jirru kun mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kunis irri isaa alaabaa abbaa gadaadhaan kan haguugamedha. Akkasuma illee fuuldurri isaa karaa lamaan bokkuun kan dhaabbatee jirudha.

Suuraan asiin gaditti arginu kun, bakka gurgurtaati. Bakka gurgurtaa kanatti immoo suurawwan hedduutu mul'ata. Suuraan kunis fuduraa fi muduraa kan jedhamanidha. Isaanis kanneen akkam muuzii, maangoo, timaatimii fi kanneen kana fakkaatantu mul'ata.

Suuraan asii gaditti argaa jiru kunii maatii tokko kan ta'anidha. Maatiin kunis uffata aadaa ammayyaa kan ta'e uffatanii kan jiranidha. Baayyee kan namatti tolanidha. Maatiin kunis abbaa warraa, haadha warraafi ijoolleewwan isaanimmoo dhaabbatanii kan jiranidha.

Suuraan asii gaditti argaa jiru kunii kophee baayyee bareedudha. Kopheen kunis kophee shamarran kaawwatanidha. Kan shamarraniiti. baayyee kan nama hawwatu baayyee kan bareedudha. Halluun kophee kanatimmoo daalachadha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa namaadha. Namni kunis maqaan isaa Jawaar Mohaammad kan jedhamudha. Waltajjii irra taa'ee yaada isaa kan ibsachaa jiru yookaan yaada isaa kan dabarfachaa jirudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun maqaan isaa kophee jedhama. Kopheen kunis kophee ammayyaati. Kan yeroo baay'ee shamarran kaawwatanidha. Kophee baay'ee bareedu baay'ee kan namatti toludha. Kophee ammayyaadhas.

Suuraan asii gaditti argaa jirru suuraa buna akaa'amaa jiru, jabanaa abiddarra taa'ee jiru, akkasuma illee daabboo, shinii keessatti immoo buna danfaa bu'ee jirudha. Birumattillee cinaatti daabboo mummuramee jirudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni suuraa namoota hedduutii. Namoonni kunis uffata aadaa Oromoo naannoo garaagaraadhaan faayamanii baay'ee miidhaganii kan jiranidhaa. Namoonni kunillee gara irreecha irreefachuu kan deemaa jiranidha jechuudhaa. Namoonni kun maalif imalaa jiru yookin deemaa jiru?

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, suuraa namootaati. Namoonni kunis bokkuu gateettii isaanii bitaa irratti qabatanii yookiin baattatanii imalaa kan jiran yookaan deemaa kan jiranidhaa akkasuma illee gaabii uffatanii kan jiranidha. Bokkuu kana maaliif haala kanaan baatan?

Suuraan asi gaditti arga jirru kuni ijoollewwaan shamarree babbareedoo kan ta'an, kan dhaabbataa jiranidha. Afur ta'anii dhaabbatanii kan jiranidha. Isaan keessaa lama uffata aadaa kan uffatanii jiranidha. Bareedaniillee kan jiranidha jechudha. Ijoollee shamarree kuni maaliif akka kanaan dhabbatani?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun suuraa shamarreewwan dhaabbatanii suuraa ka'aa jiraniidha. Haalli uffannaa isaaniillee miidhagee faayamee kan jirudha. Uffata aadaa oromoodhaan kan uffatanii jiranidha jechuudha; baay'ee miidhaganii kan jiranidha. Shamarran kun maaliif akka kanaa dhaabbatanii suuraa ka'aa jiruu?